Amma'no noo daafira anera lowo geeshsha tashshi yiinoe. Korkaatuno amma'no kaaliiqinni xaadissanno daafira. Hattono kaaliiqa huucci'neenna cubbu maaramanno daafira. Lowo geeshsha amma'notenni heera tashshi yitinoe.

faashine ane lowo geeshsha baxisannoe hattono faashine laummaro lowo geeshsha hagiirsiisannoe korikaatuno faashine manchi beetti biinfilleho horoonsirannore ikkitino daafira lowo geeshsha baxissanno.

Egenshishsha, Lowo geeshsha baxisanoe", korkaatuno egenshishshunni babbaxitino egennona babbaxinore anfonikire anfanni daafira lowo geeshsha hagiirsisanoe",hattono egenshishsha babbaxitino loosu basera xalinanniha ikkasinni lowo geeshsha hagiirsiisano

Sagale yaa manchi beettira heerate lowo geeshsha kaa'litanno sagale hoogguro manchi beetti heere diafanno sagale addi addi daniti heedhannota lawishahaho Lalo intannirinna babaxino daninni rainse intanni Dani sagale heedhanno.

Muronna laalo:-muronna laalo yaa kalaqamu jirootti muronna laalo manchi beettira uuyitanno horo lowote lawishshaho manchi beetti sagalimmate horoonsirrannotti muronna laalote sagalimmate ikko babaxinnore loosirate lowo kaa'lo afidhinnote

Hodhishsha heera lowo geeshsha baxissinoe. Korkaatuno hodhishshu manchi beettira eote buicho ikkino daafira lowo geeshsha hagiirsiisanno. Hattono manchi beetti fafowa mulenni iillate kaa'lanno daafira lowo geeshsha baxisanno.

Kalaqonna qooxeessu heerino daafira anera lowo hagiirri macciishshaminoe. Korkaatuno kalaqonna qooxeessu hoogiro manchu beeti heerate kaayyo heedhannokki daafira kalaqonna qooxeessu heerasi lowo geeshsha hagiirsiissinoe.

Mininna dubbu saada noo daafira anera lowo hagiirri macciishshishshaminoe. Korkaatuno mininna dubbu saada manchi beettira uyitanno horo babbaxxitinota ikkitino daafira lowo geeshsha hagiirru macciishshishshaminoe.

Dagatenna maatete heera anera lowo geeshsha tashshi yitannoe korkaatuno daganna maate heedhurooti ninke heera dandiineemmohu. daga yineemmo woyiite duuchu manni babbaxitino daga gamba yitino maate kaayiinni mitto mine callaati

Safote latisha yaa safote latishi manchi beettira lowo horo aanno safote latishi kalaqamino daafira anera lowo geesha tashi yiino'e mikinaatuno manchi beettira lowo horo aanno daafiraati

Hijaaraho yaa manchi beetti katamu qooxeessira loosanno mineeti hijaaraho yaa babbaxxino haqqeenna siwiilunni loonsanni mineeti, hijaaru manchi beettira lowo horo afi'rino mineeti.

Adawu agaraano:-Adawu agaraanno noo daafira anera lowo fagiiri maciishshamannoe korikaattuno adawu agaraanno heedhuro gobbate gawajjo heedhanoki daafira lowo geeshshadassi yiinoe adawu agaraanno yaa babaxittino horo uuyitanno gobatte

Hara, daa"attanna darama yaa, haranna daa"attanna darama yinneemmo woyte hara mite baseni mite base ha'nannitta kulittano, daa"atto kayinni anfe egeninonikkiricho la"ate woyi daa"attate yinnanni, daramate yaa kayinni mite gobbanni mite gobba baattote milimilo heedhuro darame ha'nanni gara xawissano.

Sensilleho yaa manchi beettira sensillu lowo geeshsha hasiisano, babbaxino uduunchirano sensilu hasiisano, biifisire wodhate sensillu hasiisano, seesu lowo geeshsha danchaho, horosino jawate.

Maxaafu heera ane lowo geeshsha baxissannoe hattono maxaafu manchi beettira babbaxitino egennora kaa'lanno daafira lowo geeshsha baxisannoe. baxxitino horo maxaafa nabbanbe afi'nanni daafira lowo hagiirri macciishshaminoe.

sensille yaa manchi beeti seessate lowo kaayo noosi seensillu noo daafira anera lowo geeshsha tashshi yiinoe korikaatu no seensanni weete lowo geeshsha biinfanni daafira hagiiru maciishshaminoe

Godo'le yaa godo'le ani lowo geesha baxisannoe korikaatuno godo'letewiinni babbaxitino horo afi'nanni daafira lawishshaho sidaamu dagara babbaxitino godo'le noonisa seennu godo'lena labbalu godo'le yinanni godo'le noonisa

Minenna gallanni mini heerinonke daafira lowo hagiirri macciishshaminoe korkaatuno gallanni mini hoogiro gallanni base heedhannokki daafira gallanni mini heerasi lowo geeshsha hagiirsiissannoe

Godo'le yaa sidaamaho umisitta dandiitino godo'le heedhanosi lawishshaho babbaxitino danni godo'le heedhano yineemmo woyte hayyo heedhano, maattoo lawinori woleno kuri lawinori sidaamu godole yaamantano

Ijaara lowo geeshsha baxisannoe korkaatuno hijaaru manchi beettira horo aanno daafira lowo geeshsha baxisannoe hijaara minnannihu quchumu qooxeessiranna quchumu giddo callaati konni daafira lowo eo afirino manchi beettira.

Maxaaffa yaa maxaaffa rosaanote uyiitanno horo jawate maxaafa nabbawino rosaanchi woyyaawino guma afira dandaanno maxaaffa rosaanote egennote buichooti maxaafa nabbawino rosaachi dancha gimanna dancha lawishsha ikkanno

Muro heerase lowo geeshsha baxissanno korkaatuno muro manchi beettira sagalimmatenna babbaxxitino horora kaa'litannota ikkitino daafira muro lowo geeshsha hagiirsiissannoe hattono lowo geeshsha baxissannoe

Faashinete heera anera lowo geeshsha tashshi yitannoe korkaatuno faashine manchu beettira babbaxxino biinfillira kaa'litanno daafira lowo hagiirri macciishshaminoe faashine manchi beettira babbaxxitino horo uyitanno

Minenna gallanni mine heerasi ane lowo geeshsha hagiirsiisannoe, korkaatuno gallanni mini heeri geeshsh heerate lowo geeshsha hagiirsisanno coyi heeranno daafira lowo geeshsha gallanni mini heera baxisannoe.

Daa'atanna draama ane lowo geeshsha giwissannoenna dadillissannoe korkaatuno haranna daa"ata babbaxino garinni darammannihu gobbate millimillo baattote huxano heedhanno daafira lowo geeshsha dadillissannoe.

Hayyonna bude yaa mite dagaranna dagoomira umisehu hayyonna budu heeranosi, babbaxino garinni hayyonna bude coyidhannori haqqu hunda afollitino jajjabbanna geerra callati

Muronna laalo heerate lowo geesha hagiirsiisanno'e hattono lowo geesha baxissanno'e korkaatuno muronna laalo manchi beetti sagalimmateno hatto ikko babbaxxitino horora horoonsiranno daafira lowo geesha baxissanno

Owaante yaa owaante manchi beettira hasiissannote owaante uyitannorino umisa garinnino ikko babbaxxino garinni uyitannoha nafa ikkiro danchu garinninna amanyootunni owaante aa hasiissannonke

Sumudu heera ane lowo geeshsha baxissannoe korkaatuno sumudu babbaxxino garinni sumundanniha ikkino daafira lowo geeshsha baxisanno hattono babbaxxitino dani horo aanno daafira lowo geeshsha hagiirsiisanno

Baattote ofollanna xagge yaa baxxino garinni ofoltanno lawishshaho gooraame baatto xeichaame baattonna taalashsho baatto heedhanno hattono mitte mittente gobbara babbxitino dani xagge heedhannose.

Politiku heera anera lowo hagiire macciishshinoe korkaatuno politiku manchi beettira babbaxitino horo aano daafira lowo geeshsha hagiidhoomma hattono gobbateno lowo horo afirino daafira.

Seesu noo daafira anera lowo hagiirri macciishshaminoe, korkaatuno seesu manchi beettira fayyimmatenna babbaxxinorira horote kaa'lanno daafira seesu heera anera lowo geeshsha tashshi assitinoe.

Mini uduunni heerasi lowo geeshsha hagiirsiissanno korkaatuno mini uduunnichinni babbaxitinno sagalla loosi'nanni hattono manchi beettira lowo horo aanno daafira mini uduunni heerasi lowo geeshsha hgiirsiissannoenna baxissannoe.

mini uduunne yaa mini uduunne yineemmo wote mine calla horonsi'neemoreeti uduunneeti lawishshaho sagale loosi'nanni uduunni ofollinanni uduunni babbaxino dani mini uduunnichi heerara dandaanno.

hodhishhsu hee'rasi anera lowo geeshsha hagiiru macciishama'noe korkaatuno, seeda doogo ha'nanni woyte rahotenni illate kaa'lanno daafira hodhishshu hee'ra anera lowo geeshsha hagiirsiissannoe

Mininna biirote uduunicho heerasi anera lowo geeshsha hagiirsisano korkaatuno mininna biirote uduuni manchi beettira babbaxitino horo aano daafira lowo geeshsha hagiiru macciishshaminoe, horosino jawate.

Agatto yinneemmo woyte manchi beetti horonsirano agattoti ,agattote danni lameho kaajjadonna shaqqado agattote danni heerano, lawishshaho kaajjado agatto manchi beetto godassara dandiittano.

Boohaarranni mereershsho Manchu beettira lowo geeshsha hasiisanno boohaarranni mereeri manchu beettira lowo geeshsha babaxino hassawa ofolle hassawate lowo kaa'loshshe afirino qoleno eote buichono afi'nannihu boohaarrannihu boohaarranni baycho hee'neeti

Owaante yaa manchi beettira horo uyittano daafira owaante heedhenna anera lowo hagiiri macciishshaminoe ,owaante garuninna amanyotuni uyiniro lowo geeshsha tashshi yaanoe, hattono lowo geeshsha hagiirsisanoe.

sagale yaa manchi beettira sagalimmate kaa'litanno daafira lowo hagiirri macciishshaminoe sagale horonsirikkinni manchi beetti heere afannokki daafira sagalete heera anera lowo geeshsha hagiirsiissannoe hattono mannimmate lowo horo uyiitannote.

hodhishsha lowo geeshsha baxisannoe korkaatuno, hodhishshu manchi beettira lowo horo aanno lawishshaho, fafawiinni rahe iillate kaa'lano hattono lowo e'o aanno daafira lowo geeshsha baxisannoe

Bunu minenna sagalete mine heerasi lowo geesha hagiirisiisannote korikaatuno bunu mininna sagalete mini heeriro babbaxitino dani sagale danni daafira lowo geesha baxisanno hatono lowo horo uyitanno

Muronna laalo yaa manchi beettira sagalimmate lowo kaa'looshshe afidhino muronna laalo hoogguro manchi beetti heera didandaanno muronna laalo kalaqamu jirooti muronna laalo manchi beettira lowo horo uyitanno

Safote latishshi heera ane lowo hagiiri macciishshaminoe koraatuno safote latishshi manchi beettira horo aano daafira lowo hagiiri macciishshaminoe safote latishshi lowo kaa'lo afirino.

Siccunna badooshshu heera ane lowo geeshsha baxissannoe korkaatuno siccunna badooshshu babbade afate kaa'lanno daafira lowo hagiirre macciishshamanno hattono lowo horo aanno daafira baxisannorichooti.

Babbaxino Dani uduunnichi yaa su'misintenni gede babbaxino Dani iduunnochi heeranno babbaxino Dani uduunnochirano horosino babaxitino daninni heedhanno machi beetti babbaxitino Dani heeranno